Ana samun matsala da dama kaman yanda pilanten yake canjawa har ya koma idan rana ya mishi yawa kaga ƙasa yana buɗewa sannan kuma har ma da yanayin gari idan yanayin gari wani lokaci za'a samu zafi lokacin sanyi to wannan ma yana sa pilanten ya riƙa bunƙasa ya riƙa buɗewa to shiyasa amma wani lokaci kuma idan ya kasance ba rana sannan babu sanyi sannan wani lokaci zaka ga pilanten yana canza kala ko kuma isa ma taki wanda be taki wanda be ishe shi ba ze riƙa samun matsala yana samu yana komawa yalo kuma ba'a so a riƙa yawan bashi takin bola dan shi takin bola yana sa wa shi pilanten ya riƙa canja kala amma wani lokaci yana zama yala yalo da kwai yalon nuna da kwai kuma yalo ne wannan mara wanda yana lalacewa to shiyasa amma kuma wani lokaci pilanten idan ya sama taki yanda yakamata zaka ga yanayin bunƙasan ɗin ma yana ƙaruwa yana yin yawa to shiyasa mukace gaskiya pilanten yana buƙatan a riƙa bashin kula yanda yakamata sosai hamma da dama mutane suna yin sakaci yanayin shukokin mu dan kaman pilanten ba kalan irin shukan dawa bane masara gero ba kalanshi bane wannan shuka ne kaman irin na ayaba dasa shi kaman ayaba amma yana samun dama sosai yanda yakamata to shiyasa wani lokaci de pilanten yana da mahimmanci mu riƙa kula dashi hamma da yanayin wannan inshi to da dama mutane suna canja magana su kan barshi a pilanten yana buƙatan takin hausa takin hausa wani lokaci yana da matsala shi takin hausa da dama ampaninshi an pi so a sa shi a gona ne kapin a shuka saboda lokacin gon lokacin ƙasa ya kan sama daɗi ya riƙa pidda irrai masu kyau to idan rana yayi yawa kaman ma'ana temprature kenan akan iya samu temperature saba'in da biyar digiri seventy five degree and twenty five degree to wani lokaci da dama ana samun haka amma kuma mutane suna yin ampani da hakan din su ga sun inganta pilanten insu amma wasu suna canja yanayin? to shiyasa muke yin magana game da wannan abun to insha Allahu dai wannan de abun in Allah ya yarda pilanten abu ne me kyau kuma shuka ne me kyau yanda ake buƙata idan ri rempu ya puto ma'ana rembol wanda wasu suna kiranshi da rembol kenan yana putowa a sama um zaku ganshi yayi wani iri yana haskowa sai ya ga gari yayi raɓa raɓa raɓa wani lokaci ko sanyi sanyi ne de duk de gashinan de shiyasa nake yin magana akan wannan abun haka

gaskiya yanda zamuyi mukare zaizayewan ƙasa wanda yake hai haifuwa a Najeriyan mu da guraren da ba'a basu kulawa to idan gini yayi yawa da yawan yawan cire gini yawan rushe gini yawa fasa dutse da yawan cire bishi yoyi yana haifar da shi da ina haifpar da zaizayan ƙasa kuma bayanda za'ayi ariƙa yin noma a gunda ke zaizayewa wuraren wuraren i idan ruwa yaja akan ce mishi idan ruwa yaja kaman lokacin kaka lokacin bazara um lokcin bazara to dole ƙasan da muke anfani da su musamman kalan vasa da muke anfani da shi kuma da yanayin tsiran da za'a riƙa shukawa sanan mu riƙa anpani da murƙa anfani da in damuyi noman rani mu riƙa anfani da ingin ruwa muriƙa anfani da gurin da akwai ruwa yake ruƙe shuka muke yin shuka muke cirewa mu dinga kulawa da abubuwa da dama saboda inba hakaba koda anyi suka wajan matsala ne du inda zamuyi mu kara mukare soil structure ƙasa hal halittun kasa a yayiyayin yayi yayin lokacin bazara a lungunan inda muke zama lai dole se mun rika kiyaye cire bishiyoyi da yawan gine gine awurare da dama da kuma cire dusuna se yu kasa na zaizaiwa sai mun kula da wannan sannan mun san yanda zamuyi anfani da shi mu rika kiiyayewa da dama in ba hakaba za'a rika samun matsala yanda muka da wasu abubuwan na yau da gobe dole se mun kiyaye sosai in ba hakaba za'a samu matsala dama abune me kyau sosai a kiyaye shi

da dama shi da dama shi yana um yana rayuwanshi ne aƙasa ikuma na huhuda ƙasa yana shiga to dai irin abubuwan da yakama suriƙayi suna ɗako ɗasa abakin su suna zuwa su sa yawu suna niƙawa suna gina gida dashi suns gina gida dashi kuma a gidan suke zama suke yin komi nasu dai shi dai abune wanda yanda zaka ganshi yananan kiyashi yana dai yawo aƙasa baus so kuma a taka musu gida don taka gidan su matsala ne sosai kuma suna buƙatan kulawa da da mahimmanci saboda musan da da mahimmanci saboda musan yanda zamu kula su riƙa basu kunkuru basu so asa ma gidan su ruwa sanan a gona kuma angonan a gona ana samun ƙaruwan su da hai um da hayayyyafan su da ƙoyayensu ƙoyayensu suke haifan ƴaƴa lokaci lokaci a gonanakin su da dama wani lokaci suna haifan ƴaƴa a gidajen su kuma suna ɗiban yaran su a baki suna kaisu gidan su suna a'ajiyesu dan abun da suka fiyi kenan gaskiya kuma dai da dama wani lokaci in mutun yasan yada zai riƙa kiyaye yi taka tsantsan dasu in baka taka su kuma suna haifan ƴaƴan sune lokaci lokaci daga gidan su ma dai komi da komin su dai akan tsari ne dai inda suke tahiyad da abunsu kuma yanayi da suke tafiyad da abun su a yanayin gonan su basa shiga gona soai in an shiga gonan suma suna suna cinye ƙwaruka acikin gona dan ko suna cinye shukoki da ganyeyekin shukoki tun wanan abun sunayi sosai

su kuma da dama su matan su suna suna da ƴaƴa sosai lokaci hama sukan zo isu isu ƴan'uwa da abokan su sanan kuma hadda tsaraban su yadda sukeyin rayuwan su yanda suke son yaya suke rayuwan su aƙasa suna ɗan haɗa haɗa gininsu suna haifan ƴaƴa kuma abu ne wanda suke da matukan riski kuma taka su koma basu so asama gidan su ruwa a rushe musu guda arufe musu gida dan yana um yanada matsala sosai sonada matsala sosa suna tara wasu abubuwa da dama agidajen su da kuma inda suke zaune da kuma abubuwan su acikin su ƴan'dwan su da kuma sa'anin su da kuma sarkunan su da kuma ƴaƴayensu sun suna taruwa ne wuri daya har sukan dan yi biki kagansu sunyi yawa a guri sunyi yawa sanan zakaga kaman kiyashi sunyi yawa buzu buzu sunyi yawa aguri kuma kuma suna samun ingantacce suna da ingantaccen kulawa da kuma tsarinsu da kuma abubuwan su da dama inda suke hakan na faruwa da yanayi yau da gobe kiwonsu na yau da gobe shgan su nan da ficen su dole se mutun ya san yanda ze kulada su dan yanayin tsarin da zaka dauka akan su um kuma abu ne wanda dole se mutun ya lura da su ya san yanayin abubuwan yanda zai rinka kula dasu um dole se munsan yanda zamu riƙa yi um muyi taka tsantsan da su abune masu illa sosai especially matan su dole se munsan yanda zamu riƙa kula dasu da sarakunansu sarakunansu zaka gansu manya manya ne suna ji da kansu kuma acikn gidan ma matansu kuma suna hayayyafan ƴaƴayensu ƴaƴa da dama da yawa kuma yanda suke sarafa su irin abune wanda shi ba'a cinshi sai dai sugama rayuwansu su mutu saidai irin kaji da wasu abubuwa sune suke cin su

to da dama da dama zanzaro zanzaro shi yana zamne ka cikin ƙasa kuma yana haɗa kasa yana shi yana cin ƙasa yana ibo ƙasa yana anfani da shi suna ibo ƙasa abakinsu suna kwabawa da yawunsu ciki sunayin gini suka ajiye shi kuma kaga lallai dai se mun kula da abubuwanna se munyi anfani da saboda gudun matasala mu san yanda zamu dinga anfani da wasu abubuwa mukare abubuwa lokacin hai haifa ƴaƴa lokaci lokaci dole se mun kula da haka sosai mun ga yanda zamuyi han musamu mu cinma abun da muke so wato ma'ana shi zanzaro yana bukatan kula kuma basu so ana taka musu ƴaƴansu basu so ataka musu ƴaƴansu sanan kuma basu kuma ana sinye musu ida asamusu ruwa agida dole se mun kula da wanan da sauran abubuwan da dama domin wananzai sa lokaci lokaci na can canzawa ayanda suke anfani da shi ko kuma yayansu kananu manya da iyayensu dole murika kula dasu dawasu a bua wanan abune me kyau sosai musan yanda zamu rika yi da gudun matsala ne basa samun canjuwa na yayansu da kuma daya dabiun su yan'uwansu sanaensu yanda suke taruwa yanda suke zuba yayayensu dole se mun kua da wanan sosai da wasu abubuwa da dama

Yanayin dabi'unsu da yanayin halittunsu a cikin yan uwansu da dama suna rayuwa ne, suna rayuwa ne isu isu yan uwansu, kuma suna haifan yaya lokaci lokaci, karo karo. Dole sai mun rinka sai mun san yadda zamuyi mu rinka kula dasu. Don su basa samu ana samusu ruwa a inda suke zama kuma basa samusu a gine ginensu. Shi zanzaro, abune wanda dole saimun kula dashi munsan yadda zamu rika ajiyesu, sannan kuma suna gina kasane da kasa Suna gidawa. Abune da dama yand yake kasancewa lokaci lokaci sannan kuma suna bukatan abokantaka isu isu zaka gansu. Yayi da lokacin dasuke kaman biki ne zakaga sun taru sunyi yawa sunyi baja baja, sunyi yawa. To dole sai mutum ya lura yaga yadda zaina aiki dasu, inba haka ba, baza'a samu abunda akeso ba. Dabi'unsu, dabi'une wanda isu isu suke nunawa kansu ba wanda ya sani, kuma dole shi zanzaro yana bukatan, baiso ana shiga sabganshi, rayuwanshi yakeyi isu isu kwarurruka, kuma sunacin kwari, sunacin wasu kwarurrukan, suna cin kasa. Dan da kasan ma suke anfani su gida wasu abubuwan nasu da dama, inbaku Isu isu. Dole sai mun kula da yadda suke mu'amala mu'amala dasu. Idan ma ba haka na suna cizo wani lokaci, suna cizo, kuma basu kuma basuso a rusa musu gida, basuso a rushe musu gida, kuma basuso a taka su, kuma wasuma sunacewa in antaka su ma bala'ine ma, kuma wasu suna cewa wasunsu wasunsu aljanu ne toh.

Mu sayi gaskiya dama muna son tattali na son inda ake inda ake haɗa shi a Najeriya manomi na amfani ya zama a kasuwa sannan kuma a kowane wurare na na kasuwanci dun zuma abu ne mai kyau kuma abu ne wanda muke tace mun yi magani da shi da shi. Muna samun tattalin zuma a Najeriya har ma da ƙasashen waje, dun zuma ya dawo kuma abu ne kasan a Najeriya ana yi sosai in dai-dai zuma abu ne, kasuwanci ne mai kyau wanda muka taso iyaye da kakanni suka yi muma muke yi muma muke yi dole sai mun sa mun dage da kanmu muga mun gama sannan wasu abu da muke nawa muke zuman mu a kasuwancin mu muna sa aji masu kyau muna kai shi wurare dama don mu samu don mu samu ƙeteren arziƙin zuma a Najeriya Mun zo da sike mun san yanayi yanayi wannan yanayin ƙudan zuma da muke amfani da shi yadda muke tatse shi, muke sarrafa shi hama wa sa a gora mu daɗe kasuwanni ana amfani ana siyarwa ana amfani da shi wani lokaci ta wurin ta wurin, ana amfani da shi ta wurin a sha, a haɗa magani ko kuma a hain jin daɗi ko kuma a sha sau da magani ya zama abu ne mai kyau kuma kuma mun yarda zuma. Shi yasa muke son kasuwancin shi, muke amfani da shi har ya kasance muna buƙatan tirin zuma ya ƙara yawa a Najeriya ma yaja baya amma mu ƙara mu ƙara yawa Najeriya saboda zuma abu ne mai kyau a wurin manoma da ’yan kasuwa a guraren cikin wurare wuraren garurukan mu zuma abu ne mai…

shi beans yanda zamuyi mu ƙara samun danganas asaran da muke samu ta wurin noma a najiriya irin kuya dole mu koya mu san yada muyi mu san yada za muyi a najiriya muriƙa yin noma me kyau nanjeriya mu riƙa yin noma me kyau da kuma inda zumuyi muriƙa sanin me shi noman da kuma yanayin canji canjin canji canjin yanayin na ƙasa rana zapi sanyi kaman yanzu da dama noman masara da noman doya ko yanayin zafin da yanayin da suke so sanan kuma haku yahayi koko butter da kopi hadda kopi ma a wu wuraren tamun al' barƙatun ƙasa cikin ƙasan mu da kopi ma da buta ana in kokobuta da sauran su dai suna buƙatan wurine me kyau guri inda zamu noma shi sanan musamu abun da muke so akwai yanayin canji ne ko canjin yanayin rana temperature yayi yawa ya kan kai ta um yakan yakan kai irin fourty degress sixty degree to wannan idan aka cika bashi noman massra yakan sa masaran yayi ja yana buƙatan ruwa yana buƙatan taki sai duk sauran abubuuwan dai da ake buuƙata no noman idan ya kasance garare no, noman da muke yi na kopi kopin da mukeyi da wake wannan gyaɗa da kuma yi yanayin weather na temperature dake canjawa kuma range range na abu sanan kuma idan ka be kamu ba muna yin anfani da kopi muna anfani da gyaɗa sabooda su ba ' kowani guri ake noma su ba saboda su range, range ne kuma yanayin ta tattalin ƙasrmu najeriya muna munada buƙatan kopi shu um shukan kopi dama auduga du sune suka fara bunƙa wa tattalin ƙasarmu a noma tun a zamanin da auduga

a Nanjeriyan mu manoman mu suna so suga ƙarin ƙarin ƙaruwan tsaran mu zan ce basu basu samu su riƙa yin yalo dun wanan yalon nan dan idan ganyen shukan ka yanayin yalo wani lokaci ana samu ne gurin taki yawan sa takin bola yakan sa shuka yayi yalo abun da yasa lokaci yayi takin bature yafi kyau indama shi takin takin gargajiya ɗin takin bolane an fiso asashi a a filin ne kafin ayi noma yakan ɗau shekara uku huɗu ,biyar daina aiki shiyasa alokacin anfi so asa irin takin kashen doki kashin shanu kashin kaji sunfi kyau dole muriƙa samun lokacin muna koya ma dan'uwan mu inda suyi noma as mu'ala idan sunyi noma mu ɗau wani tsari wanda dole za'a rika koya musu suna yin noma suna samun abunda zasu ci dun noman nan shine ya zamo babban abu agarem sanan kuma musan yanda zamu riƙa yi a gonan mu idan noma ya kama mu a najeriya ma noman na najeriya sunna anfani da takin gargajiya saboda shi noma da ko takin gargajiyan da bai kamata ba ana sashi a shuka saboda shuka yana buƙatan taki ne me kyau pure taki ,takin bature indorama fatalaiza gasu nan dai fatalaiza musu kyau amma wasu na anfani da takin bola suna sawa a ƙasa a niman su takin bola takin bola anfi so a sashi da a gona tun kafin ayi noman saboda noman da za'a yi takin bola yakan zauna acikin jikin ƙasa shekara uku, shekara hudu yana aiki amma indai akace za'a za'a sashi a shuka shukan yakanyi ja ya ke ɓata shuka shiyasa ba'a so ana sama ba'aso ana sama shinkafa takin bola ja yakeyi inayin ja sosai kuma wan lokaci shinkafa yana buƙatan ruwa amma idan ruwa yayi yawa ama da ruwan yawa ya kan bukata yana yana um yana shanye shinkafan har saman shinkafan yana kaiwa dan shinkafan ya kwanta yana lalacewa kuma wani lokaci shinkafan anaso ariƙa shukashi agurin da ke da ruwa ne amma kuma ruwan ba'aso ruwan yayi yawa

Shi dama yawan gurɓatuwan abun to lokaci zuma suna kakkaɓo da filawowi a ƙasa a cikin gonannaki da dama sannan kuma ana samun ƙaruwan ƙwariri ƙwariri noma na filawoyin lambu wanda suke badawa. Sannan kuma dole idan mutum dai sani, indai mutum yana neman yanda da ayi a taimaka ma wannan abun ta samun dun wannan filawoyin nan du wannan filawoyin nan faɗowan su matsala ne, matsala ne. To shi kuma zuma suna kakkaaɓo su tada filawoyi a ƙasa sannan kuma suna da wasu abubuwa wanda suke da duba akan abun. Dama dole se mun san yanda da mu yi wajen gwajijin abunnan a matsayin yanda zamuyi kaman yanda ya kamata. So da adama yada zamuyi mu kare abunnan dole se mun san wane bishiya zuman take zama sannan ina ne muke da su. Haka inda muke abun mu nan gurin babu zuma sannan zamu yi abun da zamuyi mu kare da mu samu abun da muke so. Kenan dole se mun ɗau wannan abu a haka sannan zamu samu yanda muke so tafiya da abun mu fiya lau kuma cikin jin daɗi. Ku sani shi du wannan ba wai kawai yake ganin se dole sai mun san me shi ta yaya zamu ɓullo mishi, ta yaya za mu yi mu fara, to dole dole se mun san da wannan ko wasu zamuyi ko bamu fara me wannan, me wannan, me wannan dole se mun san me shi yanda ya kamata. Me kuma abunnan dun gudu matsala matsaloli da dama. Abu ne me kyau, noman aiki ne me kyau.

manomi nada matuƙar anfani a manomi yanada matuNajeriya dole mu koma mu dinga yin noman nan da kyauar a najeriya saboda samun cigaban ƴan Najeriya wajan noma da shiga da ficer noma dan shi noma dan shi noma tanada wa matuƙar anfani dole mutun ya rinƙa yin noma ana cin noma noma saboda kiwo da noma yanada matuƙar ahfani ta wurin noma dole mutun ya dage da noma hatsi ku rika kebata noman mu da magunguna da taki da kuma sanan kuma muriƙa inganta wurin da za'ayi noma musan takin da zamu rika sawa a nomo a gonan taki taki da magunguna me kyau sanan kuma muna samun kayan abin cikin gonaki sauƙin rayuwa abubuwa da dama a Najeriyan mu saboda in ba'a yin noman yawan siyan hatsi ze kasance ita arziki zai iya karyewa a Najeriya saboda noma shune yanzu babban abu a Najeriya kua shine fice najeriya dole mu koma mudinga yin noman nan da kyau noma nada kyau kuma abun da ake so Najeriyan mu shi noma abune me kyau zamu samu abun da muke so ko mu dage muyi noman mu da kyau musan yadda zamuyi mu tattalin anfani wanan saboda duka asamo abinci na yau da gobe da sauran abubuwa da dama dole yanda zamu riƙa yi noman mu abar numan mu bibiya da abubuwa na noma da kyau najeriyan mu tana buƙatan tana buƙatan magungunan noma da filaye masu kyau saboda muna sa ma filli taki sanan takin bola saboda anf abubuwa da dama dole se mun jajirce munyi noma abubuwa da dama dole saimun jairce se muyi noma se a Najeriya sanan zamu samu se aNajeriya sanan zamu samu abinda muke so a Najeriyan mu

shi kankana yana bukatan gurine ƙasa wanan iya buƙatan lokacin ruwa ya tafi lokacin daukewar ruwa yafi bunƙasa sosai ya buƙasa a lokacin da ruwa ya dauke da kuma lokacin da irin irin ruwa ya dan jabaya amma ba sosai ba lokacin ne yake samu yayi yana irin wani lokuta na asa wata uku wata huɗu dole mu samu me ƙarfi da mara ƙarfi da kuma wanda dole se mun duduba su da zamuyi anfanin dansu ayanda ya kamata shi kankana abune wanda yakeyi da kyau kuma acikin ƙasa sanan yanada wasu cutuka da yake hayafa cutukan da yake hayafa da kuma abubuwan da yake sa wa riƙa tafiya ya u juyawa yanayi yanayi ya u junawa yanayiyanayi ilimin yanayi da yai dadaɗi degree one twenty degree haka yanayin zafi na Ƙasa nan guri asa yaiyi zafi yanayi tashi rana zaƘi na nuna yanayin tsatsi sanan kuma yanayin da ha daɗi abun dakae dole mutsaya muyi ban ruwa mu ankara d yanda ke mu anfani dashi a gona taya nuni na buɗatan ruwa to gun dayake lema kema kisan tsiyan ɗasan tsatsi yayyafi sosai da dama yanda muke anfani da shi kullun mu kiyaye